Dhukkuboota daddarboo karaalee hedduudhaan eeggachuu dandeenya. Fakkeenyaaf walquunnamtii daangaa hin qabne akka HIV nun qabne koondoomii fayyadamuu fi meeshaalee qara qaban walirraa fuudhanii fayyadamuu dhabuun nama dhukkubsataarra gara nama fayyatti akka hin dabarre gochuun ni danda'ama.